Vana vechikora vakurutu vanofunda ngekuwone mipikicha, kutamba nemidhori, nekufundiswe ngano nekuimba ndiana mbuya wavo aanenge eyitamba nawo kuchikora.

Kufunda kweana adodori muzvikora anofunda eikona kutamba nekubhuyirwe ngano nekuite zvimitambo zvimweni aripaanokone kuthlakazeka eikone kupuwe ndau yekutambira.

Kufunda kwaana adodori, anokone kufunda ngekukone kubata zviro nekuita tsvakurudzo aikone kuona zvimweni zviro nana sekuru vaanotamba nawo veihamba nawo mumantaraunda veione zvirimwo.

Vana vechikora vadodori vanoenda kunotambira kuchikora neamweni avo anokone kupiwe chekurya kuchikora kuitira kuti mwiri yavo itakazike nekuti vaone simba rekukone kurumba nekugwinya.

Kufunda kweana echikora amweni asikakoni kureketa anokone kufunda ngekuerenge ngenyara dzawo nekukone kurekete neamweni eishandise nyara dzawo.

Vana vechikora vanofunda pachikora chepashi vadodori vanosise kuvaniswe ndau dzekuti vakone kushandisira dzechimbuzi, dzinosukwa zuva ngezuva kuti dzinge dzkachena dzisakone kutapurira ana matenda.

Vana vadodori vanofunda pachikora chevana vadodori vanosise kufunda veite mitambo pandarawunda dzakasundurika, dzekuti hadzina zvinowakuwadza kuti vafunde veyitamba.

Vana vechikora vadodori vanokone kufundiswa kuerenga ngezviro zvavanokona kunongera mumandaraunda kuti vakone kufundiswa kuchikora kuti vanoerenga sei.

Ndau yechikora chinofundire ana adodori chinosise kunge chiine mbatso dzekuti vana vanokone kupindemwo zveienderana nefundo yavo kuti vamweni vachiri kutanga, vamweni vakoopedza

Ndau dzechikora dzinosise kunge dzakafaranuka zvekuti vana vakone kudzidza veikone kutamba nemakamuri ekufundira ange akakura kuti vana vapinde umwomwo vana vechikora vadoodori vanowanda maningi.

Vana vechikora vadoko vanosise kuende kuchikora muntu weshe, zvikora zvakona zvinenge zvakahlamburuka yambo vana vaine ndau dzekutambira dzine zviro zvisingakuwadzi kuti vakone kufunda zvakanaka.

Vana vechikora chevadoko vanosisa kuti vaende kuchikora zuwa ngezuwa veionekwa veiita zvidzidzo zvekuti vakone kuzobudirira mune ramangwana rawo zvidzidzo zvekukonya kuyaiya , kunyora nekuerenga.

Van vechikora vanofunda ngekuona mufananidzo imweni yekuti inenge taiita kuti vadakarire kuchikora nekukone kutamba vari mumandaraunda makachena

Vana vechikora vanofunda pachikora chevana vadodori vanosise kupiwa chekurya ponapapo kuti ndxondo dzavo dzirambe dzakavhurika nekuti vakone kuona simba rekutamba veifunda.

Vana vechikora vanokona kufunda muntaraunda davo dzinenge dzakachena dzisina zvinova kuwadza. Vamodawo zvimweni zvinenge zviri mumadhuri zvinokone kuite zvimupikicha zvinovadakadz anekuvaaraidza.

Vana vechikora vadodori vanosisa kufundiswa veibve pashi kushandisa michina yechizvino zvino ,pakudzidzira kwavo kunyora nekuerenga kuti vazoishandisa zvisazovanetsa .

Vama vechikora vanokone kufundira muntaraunda dzakasundurika yaambo zveiyenderana neuwandu hwawo. Vana vanode pekuti vafunde veikona kugara nekutambira.

Ndau dzechikora dzinotambira vana vechikora adzisisi kuonekwa dziine zviro zvinokuwadza. Vana vanoda kutambira panharaunda dzakabaati mhoryo kwemene pavanotamba vasinga kuwari.

Ndau dzinofunda ana echikora nguwa dzeshe dzinofanira kunge dziine bhero rinoti nguwa yakwana roridzwa kuti vana vakone kuuya kuchikora kana kubuda kootamba nekupuwa chekurhya.

Vana vechikora vanokona kufundiswa zvimweni zvidzidzo zvekukona kuridza magitare nekukuona kuemba veitoembera amweni veipuwa mare mishando yeitohamba.

Vana vanofundire pazvikora zvepadera nefundo yepadera-dera pakona. Vanokone kuita tsvakurudzo dzimweni ngekukone kushande nemhuka. Veitoite tsvakurudzo kuti mitombo inoshande kumhuka inoita ere kuvantu.

Vana vechikora vanokona kudetserwa nevamweni vanokone kuyita mishando yona, kuti vakone kuzokonawo kuyite mishando yenyara dzawo, vakura zvinokona kuzovadetsera muramangwana ravo.

Vana vechikora vanokone kufundazve zvimweni zvidzidzo ,zvakadai ngekukone kugadzire chikhafu chinokone kuryiwa ngeantu, zveienderana nekuti chine utano kuvana ere.

Vana vechikora chepadera nechepadera dera nakona vanosise kufundiswe mishando yekubata nyenyara dzavo yingangodei kuti ivabetsere murangangwana ravo kudai nekusora

Vana vechikora vanokone kufunda ngokuite makwikwi ekubhuya vamweni vanenge veikwikwidzana nezvikora zvimweni vana kuti vabuditse tsvakurudzo dzinoita kuti dzizovabetsera mune ramangwana.

Vamweni vanoshanda munezveutano vanokone kushanda nemhuka veikone kuite tsvakurudzo dzavo pa mbuka kuti mbuka dzinokone kudaira zvakadini kumitombo imweni yavanenge veinasira.

Vana vechikora vanosise kuti vafundiswe mushando yavanode kuzoita kubata ngenyara dzawo veikone kuite mishando yachona veitodzidziswa ngevakaifundira kudhaya.

Kunasirwa kwemitombo ngeana vezvikora zvepadera nezvepadera dera kunosisa kunge kuine gurukota rinenge reyiwona ngezvazvo rinenge reidzidzisa vana ava kuti vazokone kuziva kuti iyi mitombo yanaka.

Vana vefundo yepadera neyepadera dera vanokone kufundiswe imweni mishando yakadai nekubika zvekurya zvevantu veikona kuzotoshanda mushando wekubikira vantu .

Vana vechikora vanosise kuti vafundiswe ndiana mazvikokota vanokone basa ravanoda kuzoita zvingadei ngekugadzirwa kwe movha vanotobata vei kone kushandise michina yakona.

Zvikora zvimweni zvinoteedze zvifundo zvinenge zviri zvakaiswa ngevantu vakagadzire chikora ichona zvingadai vamweni vari vezvinamato vanoita zvavanoda ngezvikora izvona.

Ana vechikora anokone kufundiswa ngevamweni vakambobvawo ngemunjira dzechikora kuti vakone kudetsereka kuziya ramangwana rawo kuti vanoda kuzoitei.

Zvikora zvakuiswe mumantaraunda munogare antu kuti vakone kudetseraka ngekuende padhuze nechikora, ngatei ngekure kuyana kwaihambe vantu karetu.

Vana vechikora che sekondari vanowoneke veyi nyora mazamanisheni avo kukone kuwone kuti zvavakafundiswa nguva yeshe beyi funda vakazvibata here kuti vazowane kuenda kuchikora chepa dera dera.

Vantu karetu vaiba vahamba mumango wemene wekubve panoapa kobude kuretu iyo, kuti vaone kuende kuzvikora, hino zvikora zvemazuwa ano zvabaamuberere mwemene mwekuti munhu unobve pamhatso eitoende kuchikora.

Mwana weshe unofunda kuchikora, unosisa kunge ayine pekuti agare, eyikona kuerengerepo, eyikona kunyorerepo zvakasundurika, zvisina kuti antu anenge achitsvikinyidzana kuchikorayo.

Vana vechikora vanokona vanokona Kuunganidzirwa pamwepo veibhuirwa pamweni maringe nezvinodiwa pachikora pawo kuti vateedzere kuti vakure vari vana vakangwara vanoteerera yaamho.

Ndau dzinofundira ana echikora dzinofana kunge dziri ndau dzakapampaukana kwemene dzekuti ana anokone kuite zvidzidzo zvawo nekukone kuone pamweni paanomboungana veipanana zvekubhuya.

Vana ve chikora pamweni vano kone kudaidzirwa vantu vezve bazi re zveutano vano kona ku vafundisa nge zveutano hwavo kukone kuzvi ngwarira neku kone kukura nyama dzavo dzaka hlamburuka.

Zvikora zvimweni zviri kuretu nekumanharaunda kunogara vantu zvinokone kupa ana pekuti agare eite zvifundo zvavo mwaanogara amweni anowata pashi amweni ngepadera akaemera kuende zvifundo zvavo.

Vana vechikora vanokona kuunganidzirwa, kuti vabhuyirwe ngendaa yemabasa amweni nezvaakanakira muntaraunda dzedu, nekuti vamweni vanokone kudakarira mabasawo, vakatoda kuzoaita.

Ndau dzechikora chinofundira ana dzinosisonge dziri ndau dzakabachena yambo dzinembatso dzekuti vana vanokone kukwana nevadzidzisi vanokonawo kuisemovha dzavo veikone kushandire pandaraunda yakachena.

Vana vechikora vanofundiswa kubata ngenyara dzavo zvakasiyana siyana zvinokone kuzovadetsera kuite mishando iyi vakura zvakadayi ngekusona vana vanokone kufundiswa kuchikora kusona.

Zvikora zvimweni zvakaakwa ngemachechi amweni, zvinokone kuite zvinenge zveide kuteedzwa ngepachechi pona apapo, kuti vantu vateedzere mitemo yepo.

Vana vechikora vanokone kudetserwa vasikana ngekubhuyirwe kuti ramangwana rawo rinojeka kana vakaita zvemabhuku nguwa yega yega veikone kudetserwa ngevamweniwo vanoitale mishando yakasiyana siyana.

Vana vechikora vanode kuzoite madhokodheya vakura vanosise kufunda zvidzidzo zvinoita kuti vakone kuzoite tsvakurudzo dzimweni dzinoenderana nezveutano hweantu nemitombo.

Vana vechikora vanofunda ngenjira dzakapamhaukana yaamho. Vanode nguwa yekuti vanoende mwevanooungana veikone kutore mabhuku kuerenga kuti vaite tsvakurudzo dzekuti zvidzidzo zvavanofunda zvakambonyorwawo ngezvazvo ere.

Vana vechikora vanenguva dzavanounganidzirwa pamwepo kuti vakone kubhuyirwa ngezveutano hwavo nekukone kudzingwarira ngekuti vantu vatikurirei vaakukone kuziya.

Vana vechikora chepadera ngekuti vantu vatoti kurireiwo vanosose kunge vakadxoka zvidxoko zvinoenderana nezvepachikora pavo kuti vaoneke kuti uyu mwana wechikora.

Ndau dzechikora chepadera dzinosisonge dzakahlamburuka yaamho dziine pekufundira pakawanda ngekuti vana venenge veiitawo veiwanda muzvikora izvona.

Vana vechikora vanokone kufunda ngendau dzakapambaukana vamweni vanouya veida kuvadetsera ngekuvapa ruzivo veikone kubvunza matambudziko avanosangana nawo.

Ndau dzechikora zvepadera-dera dzinoeneka kakurutu dziri mumadhorobha makuru anokone kusanganisire vana vanobve kundau dzakasiyana-siyana zvisinei nekuti vamweni vane matenda api. Mwana weshe wakukone kutorwe pa chikora chepadera.

Ndau dzefundo dzepadera dera dzinosisirwe dzine dzimba dzakawanda maningi dzekuti vana vanokone kufunda zvifundo zvakasiyana siyana veipinde muzvimphatso mwawo zvinoenderana nezvavanofunda.

Ndau dzinofundira ana echikora yepadera dera indau dzinooneke dzeida zvimbatso zvakabaawanda yaamho ngekuti ana anopinde muzvimbatso zveienderana nezvidzidzo netsvakurudzo dzevari kuita pachikora chepadera dera.

Kufunda kweana anenge aripafundo dzepadera-dera vanokone kuende muma ntaraunda koodetserawo kufundise ana adodori anenge achiri kufunda dzidzo dzawo dzepashi-pashi.

Kufunda kwechikora chevana chepadera-dera, vanofunda kakurutu veiverenga mabhuku akanyorwa ngevamweni. Vaiitavo tsvakurudzo dzezvifundo zvinenge zveifunda ana echikora chepadera.

Ndau dzinofundire vana dzechikora chepadera dera dzinosise kunge dziine mbatso dzakona dzekufundira dzakawanda ngekuti vanenge voita zvifundo zvakambaukana zveienderana nemishando yavanoda kuzoita.

Zvikora zvepadera dera ngekuti zviri kuretu pamweni nekunobva vana vanenge veifunde pazvikora zvepadera dera. Vana vanosise kuwaniswe pekuti vaone kugara veiende kuchikora.

Zvikora zvepadera-dera, zvinokona kufundiswa ana imweni yemitambo yavanokona kuyita, yeitokona kugadzirwa, kuti izooneke pazvivhiti-vhiti ngevana vanenge veyifundire mushando.

Vana vechikora chepadera-dera vanokona kufunda veitoita tsvakurudzo pamafoni avo ngekuti anokone kunge eipuwa zvokutoti aite ngemudzidzisi wawo woita tsvakurudzo eimubhuira nekuita tsvakurudzodzo veshe.

Fundo yepadera-dera ngendaa yekuti vana vanenge vati wandei kufundo vanobva kumatii marongomuna enyika. Vanokone kude ndau dzekuti vagare veiende kuchikora.

Kufunda kwechikora chepadera kweana vanosise kufundiswa ndiana mazvikokota vezvedzidzo vanoziya vakafundira kakurutu ngezvifundo zvinenge zveiita vana vefundo yepadera.

Vana vekuzvikora zvepaderadera vanoita fundo dzepadera vanokona kugadzira mitombo imweni pachezvavo pavanenge vaiita tsvakurudzo dzavo dzinotokona kutengeserwa mumandaraunda vantu veidetsereka.

Vana vechikora cheyunivhesiti vanodai veide kuita mabasa akadai ngekuita dhokodheya vanofanira kupihwe zvikwanisiro zvekuti vafundire mishando yavanoda kuzoita.

Zvikora zvepadera-dera zvinofunda ana zvifundo zvekuti azoite mishando yakapambaukana mangwani. Zvinooneka zviri mumantaraunda emadhorobha makuru kunoungana ana anobva kumatii marongomuna enyika.

Ndau dze chikora yepa dera dera kunosangana ana echikora anobva ku mativi marungumuna enyika vano sangana majaha ndombi ana mai nana baba vanenge veite tsvakurudzo vanoda ndau dzaka sunhurika dzekuitira zvidzidzo zvawo.

Kufunda kwevana vechikora chepadera vanosise kuwaniswa mwavanenge veiti vagare varipadhuze nechikora chavo. Nemwekuti vaerengere veiita tsvakurudzo dzavo.

Vana vechikora chepadera vanosisa kuwaniswe ndao dzekuti vagare pavanenge veipuwa pekuvatira kuti vakone kugara pasinde ngechikora kuti vakone kuita tsvagurudzo dzavo .

Ndarawunda dzechikora dzepama yunivesiti, dzinokona kuwoneka dzinemabandika akasiyana siyana , zveyenderana nekunofunde vana. Mova dzimweni dzinosise kunge dziripo, dzavanohamba nadzo, veyite tsvakurudzo dzavo.

Ntaraunda dzinofundire ana epadera dzakabaahlamburuka yaampho. Aumbooni pakarashwa, kana chiphepha hacho, kubhuye kuti antu aakufundire kuchikora chepadera ,antu ane ndxondo dzapinza, dzobaashanda yaamho.

Ndau dzinofundire ana dzechikora chepadera-dera indau dzinooneke dzakachena nguva yeshe. Ngekuti vana echikora chepadera-dera vaavantu vati sharukei vaakukone kuziya kungwarirwa kwentaraunda dzavo.

Vana vechikora vanokone kupuwa pekuti vagare veiende kuzvifundo zvavo zvepachikora, vanokona kugara nevamweni vavo, vanoitawo zvakafanana navo veikone kufundisana, veidetserana tsvakurudzo dzavo.